Dɔbɔ bata la a nyɔge kuruu, bayi nyɔge kuruu a eŋ nutoore zeere ka kaŋa meŋ nutoore peɛle kyɛ vɔgele zupili pelaa, peɛle. Ka kaŋa deni e g.. z.. s.. a kaŋa deni giriiŋ kyɛ ka kaŋa aare o ba y… a de bone kaŋa yɛre eŋ o niŋe. Ka tub kaŋa meŋ gaŋe a be.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

Pɔgebɔ, pɔge ane dɔɔ, ane biiri ata. Bana la sɛrɛ teere. A teere mine eɛ zeere, kaa mine meŋ e giriiŋ, kaa mine meŋ e doɔre, ka ba sɛlɛ, kaa mine meŋ e peɛl.

Dͻba bayopoi, ka bayi are ka kaŋa meŋ guuni a su kpare pelaa, kyԑ su kuree su ka sԑ aa a eŋaa poͻŋ, kyԑ ka ba ennԑ sola, vũũ kyԑ ka ba mine meŋ a zeŋ kaa hama gaŋaa be kaa pԑne meŋ gaŋ poͻ. Ka a zie ba naŋ kpa koo e zeԑ.

Bɔɔdeɛ kyeene ata a de nɛne boŋyeni, a de gyɛl, a de taaleɛ, a de mui ane bɛŋɛ, a de ɛɛ… a de gyɛnlee, la be a… a eŋ laa poɔ, laapelaa poɔ.

Bie la, a taa sola ane kyaanaa a de baatere a ata a biŋ ka kaŋa e pelaa. ka boŋ ka ata meŋ sͻgelͻ kyԑ ka ba de bonzeԑ kaŋa a dͻͻle.

Biiri la ka bata zeŋ, ka banaare meŋ are, kyɛ ka kaŋa pɛgele bie, kyɛ ka dɔɔ meŋ zeŋ, a kyaagyiruu fooni, kyɛ biŋ kōɔ ane kolee, kyɛ…

Nasaapeɛle ya lɛ. Ka ba mine are, ka nensɔglaa boŋyeni meŋ are, kyɛ ka pɔgebɔ bata a zeŋ, kyɛ ka dɔbɔ bayi meŋ a paale ba poɔ. Kyɛ ka kaŋ, a nasaapeɛl kaŋa pᾱᾱ de laa kaŋa a gbi dumo ba niŋe sogo, kyɛ daga biŋ a ba niŋ sogo.

Dɔbɔ bayoɔbo la su kpare giriiŋ, ka banaar a vɔgele zupil-peɛl kyɛ ka pɔɔba bayi ka kaŋa su giriiŋ a vɔgele zupil-zeere, kyɛ ka yiri kpoŋ kpoŋ sɔglaa kaŋ are.